Vana vadodori veshe mukati mwe ndaraunda dzatinogara vorumba veyi enda ku zvikora pa vanoguma vo gadzikwe pashi nge vafundisi vavo vei ronzerwa kudai ngezve zvavano sisire kuziya mukati meku kura kwavo neku tamba.

Vana vadodori vanounganidzwa vogadzikwe pashi oamazambiya ana mai awo voronzerwa ngemakurire avanosisire kuita veironzerwazve ngemitombo yevanotamba yezera ravo kuti vakure zvakanaka.

Vana vadodori veshe vanounganidzwa veienda kuzvikora kofunda kuitira kuti ngenguwa yavanofunda vakure vakwangwara kutamba nevamweni nekunyora mazina awo zvinozovabatsira mundaramo.

Vana vadodori veshe mumuganga mwetinogara voende kuzvikora vakatsonga vogumeyo vounganidzwa ngevanovafundisa veiemba navo ngoma dzinodakadza veichaira ngenyara veitomuka veidakara vari muzvikora.

Vana vadodori veshe voende mukati mwezvikora koofundiswa. Vaguma vanogadzikwa nezvihlayo zvinopindirana nemuzera wavo. Vanopuwazve nezvekuti vatambise varimwo, vakapfeke ngxubo dzavo dzakafanana, kuti vadakarire kufunda.

Vana vadodori veshe mazuwa ano vodaidzirwa veiendeswa kuzvikora kuofunda vachivadoko voguma vagadzikwa pashi veipuwa nechikafu chekuti vadyre chinopisha mwiri yawo kuitira kuti utano hwawo hunge hwakanaka.

Vana vadodori vanoti vaenda kuzvikora kofunda voguma vanopuwa netii inopisha kuti vamwe kuitire kuti veshe vanonga vabva vasina kurya vaone chinodziya mukati mwenyama dzawo.

Tinobonga vehurumende yedu vakati vana veshe vaende kuzvikora kofunda, ngekuti ngenguwa yavanosvikeyo, vanofunda, votopasa, vobva vokonawo kunyora mazina avo nekuerenga zveivabatsira mundaramo.

Zvimajaha nezvimhandara zvinenge zviri kuchikora zvechidoko zvinodaroko kubatane nyara, zveyitamba zveidakadzwa zveifundiswa ngevanofundisa kuemba ngoma dzakasiyana veifunda veizobveyo.

Mukati mezvikora munobekwa nezvihlayo zvekuti vana vakanga varimwo vagarire, vaone kufunda. Mweibekwazve nemakabathi anoiswa nemabhuku, awo anoshandise vana kuerenga ngenguwa yevanopindemwo, kuti pevanobuda vakone kuerenga.

Vana vezvikora ngenguva yavanofunda vanoronzerwe zvekuita ngevanovafundisa, vanonyorerwazve nebasa rakona dzingaa zvibaro pabhodhi. Veifundiswa nemachaire avanosisire kuzviita.

Mukati mwezvikora munobekwa nemabhuku ekuti vana vaerenge ezvibaro ngekuti mabhuku ezvibaro anodetsere vana kuti vaone kuti zvakaite machairwei kuti vateedzera vaone kuzvikona vapase.

Zvikora zvoramba zveiakwa ntaraunda ngentaraunda vana veshe vorumba veiendeyo kufunda voguma vopfeka nengubo dzinenge dzakatodzana dzinodiwa pachikorapo kuti vafunde vakafana vese.

Zvimajaha nemhandara zveshe zvinorumba zveienda kuzvikora kwezvinoguma zveifundiswa nekunyora zvakagara muzvihlayo zvazvo umwe naumwe akabata nebhiro rake nebhuku veinyora mazita avo nekuzomaverenga .

Mapenesera mabhuku pito zveshe zvinoshandiswe kunyora zvinooneka zvirimwo mukati mwezvikora zvakawanda izvo zveizodetsere ana anouye kofunda kuti vaone zvekushandisa ngenguwa yavano.

Zvikora zvakawanda zvanasirwa zvakanaka mazuwa ano, zvosimwa nemaruwa kuitira kuti zviringirike, zvosimwazve nezvisarara kubanze kwazvo kuti pasaite mabukuta akawanda ngenguwa inofunda wana.

Zvikora zvepashi zvinobeka nemabhuku mukati mwema kabhadhi kuitira kuti nguwa inopundemwo vana veide kufufunda vaone zvekushandisa pakuerenga vakone kuzvierengera vega nekuzvinyorera vega zvavanenge vakaringira.

Vana vadoko kwavariyo kuzvikora vanopuwa mabhuku ekunyora vanopuwazve mabhiro avanoshandisa kunyora zvavanenge veifundiswa nevadzidzisi avo vova veizviterera kuti vazodzidzisa mangwani.

Mukati mezvikora meyitwe mitambo yakawanda. Vana vezvikora vanotamba nebhora varimo. Vanopfeke nenguwo dzawo dzinenge dzakatodzana kuti weshe vaonekwe kuti vana vepachikora chimwe. Vanodakara veyifunda.

Zvihlayo zvekugarira nematebura ekunyorera zvinobekwa mukati mwemakirasi kuitira kuti ngenguwa inopindamwo vana vadoko veida kufunda vaone pekugara nepekunyorera kuti veshe vakone kunyora.

Mukati mwezvikora munoiswe zvihlayo zvekuti vana vagare apo pavanenge veifunda. Uye kuti vaonezve pekunyorera kuti vaone kunyora zvakanaka vazokona kuerenga zvanenge vanyora zvakachena.

Munyika moramba meyivakwa zvikora zvakawanda zvekuti vana vadodori vafundire ,vagumeyo veipfeka nengubo dzinonga dzakafanana dzinoronza kuti ngevepachikora apa ,veifunda zvakanaka veshe vechizobveyo vokona nekuerenga .

Zvikora zvakawanda zvoramba zveinasirwa zvakabaa naka kuitira kuti ngenguva inogumepo vana veida kufunda wafundire pandau yakajeka inodakadza nawo vaone kupasa zvawanenge weironzerwa.

Zvikora zvoramba zvei nasirwa mazuva ano zvakanaka zvino nasirwa ne mapato akona akakura ekuti movha dzi hambire nazvo zvikora zvosimwa nezvi sarara kuti vana vaone peku tambira nemwe kuisira motikari mweshe.

Vanofundiswa vana mukati mwezvikora vanodaroko veinyora pabhodhi veiise mifananidzo inoronze kuti bhora ringaapari, chihlato chiripari nembuti uripari kuti vana vazvizwe.

Zvi hlayo zveku gara zvino bekwa mukati mwe zvikora zvino fundire vana vadoko vano bekerwa zvi hlayo zvino enderana ne muzera wavo kuti nge nguva yavano pindemwo vaone peku gara pakanaka veshe vanyore neku erenga zvakanaka.

Vana vezvikora zvepashi ngenguva yavanoguma kuzvikora vanopuwa ngema bhuku ekuti vanyorere zvavanenge veironzerwa ngeva dzidzisi vavo, vanonyoresazve ngema bhilo kuri kuitire kuti zvizoona kumakwa ngenguwa yazvo.

Vana veshe vechikomana majaha nemhandara voramba veiendeswa kuzvikora mazuvaano kofundire mishando iyo kwavanoguma veifundiswa kupisha simbi nekunama magetsi kuti vaone chinovabetsera mundaramo .

Kuzvikora zvakawanda kwofundiswe mabasa emaoko ana baba veshe voendeyo kofundire kunasire michini iyo inoonekwa mukati mwemafekitari akawanda kuitire kuti vaone kuraramise mhuri dzavo mukupona.

Vanarume nevanakadzi veshe vopfeke ngubo dzebasa veifundiswe mushando vekuvakake mhatso. Kuitire kuti nenguva yavaobve kuzvikorayo opetuka muntaraunda vanenge vokona kurarama vega.

Vana kadzi vanofundiswa mabasa emaoko vachifundiswazve kuruka nemabhasikiti veifundiswa kuruka nemadhoiri nekuti panotengesa mumiganga vanoona Mari yekurarama muhupenyu hwavo.

Ngenguwa inenge iri majaha nemphandara kuzvikora zvedereyo, vanozomboita nguva dzimweni dzevanogara umwe naumwe pachihlayo chake ,veinyora mazamanishoni ezvavanenge vakazwa kubva veitanga kufunda.

mukati mwezvikora zvedera mwofundiswa vana vechikomana vakawanda mishando yekuti vazoita, ngenguva iyo vanenge vapedza kufunda. Ingadai ngekutse munohambire mvura zvese zvinozovabetsere mundaramo yavo.

Majaha emunharaunda akuchina uchaswera eitenderera nenyika veshe vorumba veienda kuzvikora kwavanoguma veidzidziswa zvemishando derayo vobveyo veshe vanenge vokona kunama nama nesimbi munharaunda.

Mukati mwezvikora zvederayo mworamba mweibekwa nemizvihlayo zvakanaka zvekuti vantu vagare veifundira varimo , nevanofundisa vakona vana rume vanenge varimwowo mukatimwo veitenderera veifundiswa vana.

Majaha nendombi vanogara mukati mezvikora veyifunda vakagara muzvihlayo zvavo. Amweni vakhona vanotora nemabhuku veyiyerenga. Vamweni vanenge veyironzerana zvavanosisire kuyita, kuyitire kuti vakone chikora.

Vanarume vakawanda ngenguva yavanoenda kuzvikora vanofundiswa mishando yakasiyana siyana. Vamweni vakhona vanofundiswa mishando yekunasira magetsi iyo inodetsera vanhu vakawanda mukati mundaraunda mukubika nemukushandisa zvimweni.

Majaha nemphandara ,veshe voende kuzvikora vakarukwa nemisoro yavo kuti zviti hwee. Voguma vofunda, veibaya-baya michini, makhombiyuta evanoshandisa kufunda ndiwo emazuwaano ,kuitire kuti vafunde zvakanaka.

Muzvikora mazuwano vofundiswe zvakawanda vofundiswa nemishando yekuzoita ngenguwa iyo vana vasikana vanenge vazokura vazhinji vakhona vofundiswe kusona ngemuchini kuitira kuti vazoona chinovadetsera.

Vana rume nevana kadzi mukati mezvikora zvofundwa mazuva ano zvederayo vodzidziswa nekutsetsa zvihlayo kuitira kuti Vapedza kufunda vange vane mabasa ekyzoita munharaunda ava nozoita izvi.

Vangaa vanasikana kana vanakomana veshe voramba veironzerwe kuende kuzvikora mazuva ano. Uko kwavanofundiswa kudai ngekukona kunasira zvemovha nekunasira simbi kuti vobveyo vave nemushando.

Vana sikana veshe akuna ucha gare mu makanyi veshe vorumba vei ende ku zvikora kwe vano guma vei fundiswa veizo guma pa nguva yeku nyore zamanishoni umwe na umwe aka gara pa chihlayo pake kuitire kuti vasa ningirana zve vano nyora.

Majaha nemhandara veshe vanogara pachihlayo umwe ngaumwe chake veidaroko kunyora zamanishoni ngemabhiro pamberi pematebura avo zveshe zvavanosisire kuti vashandise zvinenge zviripo umwe ngaumwe echifunda.

Vanthu vakawanda voramba veienda kuzvikora zvedereyo izvo zvakabaagadzirwa zvakabaanaka kuitire kuti vanhu veshe vafunde zvakanaka ,nemapato onasirwazve kuitira kuti nemovha dzihambe zvakanaka.

Mabhuku akawanda ekuti averengwe munguwa yekufunda kwevantu vezvikora zvedera, anobekwa mukati memakirasi, kuyitira kuti mwana weshe ngenguwa yaanopindemo, awone chekuerenga, azwisise zvinenge zveyironzwa.

Mukati mwezvikora munofundwa zvakawanda vanofundise vana vanonyora nezvibaro pamabhodhi. Votire kuti vana ngenguva yavanopindemwo vaone kufunda vega veikopera.

Majaya nemhandara veshe vorumba vei ende kuzvikora iyo kwavanoguma vei gadzikwe mukati mezvi hlayo veironzerwe zvavanosisira kuti vaite nevano vafundisa vamweni vavo vanenge veidaidzirwe kumberi kuti voreketa nevamweni.

Majaha nemhandara vari mukati mwezvikora vanoite nguwa yekunyora mazamanishoni, umwe ngaumwe unopuwa bepa rake nebhiro rake echigara pachihlayo chake achinyora asingaringiri umweni kuti anyore zvake ega.

Vanarume nevanakadzi veshe voende mukati mwezvikora kuofundiswa ngemishando. Vooguma vanofundiswe mishando yakasiyana-siyana. Imweni yakona inenge iri yekunasire makabati kuti vaone mare.

Mukati mezvikora munobekwe mabhuku akasiyana siyana awo anodetsere vanhu weshe vanoende kuzvikora zvedereyo kuti woguma vayerenge vakasike kuzwa zvinenge zveironzwa nezvinoda kuti zviitwe

Majaha vanoti vari mukati mwe zvikora vanofundiswa neku kabwa kwe bhora vagumeyo vanopfeka nguvo dzakona vei eme pamuraini veide kutange bhora veidakara maningi mukati mwe nyama dzavo.

Majaha nemhandara vari mukati mwezvikora votambe mitambo inodakadza inoitire kuti vagare mwiri dzavo dzakagwinya votambe mabhora nezvi mweni zvikora kuri kukwikwidzana kuonekwe kuti chinodarike chimweni ngechiri.

Vana vezvikora majaha nemhandara vanopfeke ngubo dzavo dzakafanana vari kuzvikora. Voguma veiema nepamuraini veifundiswa ngematicha avo vanosimudza ngenyara kudaira zvinonga zveironzwa.

Vana vedera kuzvikora vanonyorerwa nemabhuku avanosisa kuti vaerenge ezvavanenge vechifunda zvakona zveshe zvinobekwa mukati mwemabhuku mwoo kuitira kuti nguva yavanofunda vazvione vazvierenge vazvizwisise.

Majaha nemhandara mukati mwezvikora vanogara mukati mwezvihlayo veitaiya vadzidzisi vavo vanenge veifundisa zvakasiyana siyana zvingazovadetsera mukupona kwawo ngenguwa iyi veshe vanobudemwo vokona kuerenga nekunyo.

Mukati mwezvikora vana vanogara mukati mwezvihlayo zvavo. Umwe ngaumwe nechihlayo chake nemuchini wake weanenge achishandisa kuchisona. Veshe vapedza vanozobudemwo vokona, zvekuti nyangwe kupinda kunharaunda vanenge vokona kupona nevamweni.

Majaha vanodakara maningi varimukati mezvikora veifunda veichaya nezvibaro vamweniwo vakaningira zveshe zvinovaitire zvakanaka ngekuti varikunzwa zvinoronzwa nematicha .

Vanofundisa vana vanoshandise mabhodhi kunyora zveshe zvanenge veironza nezveshe zvavanoda kuti vana vazonyora kuitire kuti vana vazvizwisise vakazviningirira vemene zvinenge zveironzwa ngevafundisi vavo.

Zvikora zvakawanda zvonasira zvihlayo zvekuti vana pavanoenda kuzvikora zvepadera vaone nguwa yekugara panenge pakakura pavanokwasha peshe zvakanaka majaha veshe nemhandara majaha veshe nemhandara veinyorerepo yeipanda.

Majaha ne mbandara vanogara muzvi hlayo vechi yayiya vezve utano vanenge vei afundisa vano fundiswe zvakawanda mukati mweku kura kwavo ngeva dzidzisi vawo kuitira kuti vakure veiziye zvaka nakire upenyu hwawo.

Majaha nemhandara nevanovafundisa veshe vanoema mukati mezvikora veide kuona fundire rinoite vana nekuzwe kuti vana zveshe zvavari kufundiswa vari kuzvibata ere uye zvichazovabatsire pari mundaramo.

Vanasikana nevana rume veshe vanoenda kuzvikora kofunda mazuwano veitenge ngubo dzavo dzinenge dzakatodzana kuti veshe vaite vana vechikora chimwecho kuti vaguma vanogadzikwa nepashi veironzerwa zvevanosisa kuita.

Vanasikana vanohamba mupato veibva kuzvikora kwavo zvavanenge veifundira voende kudzimba dzavo veireketa nezvavanenge vafunda mukati mwenjira kuitire kukarakadzirana zvavanenge vafunda.

Majaha nemhandara veshe apana uchasara veshe vorumba veiende kuzvikora kwevanoende kofundiswa veipfeke nengubo dzakona dzinenge dzakafanana voguma vogara pazvilahlayo veiyayeya vanovafundisa.

Mukati mwe zvikora vana vakawanda vo dzidziswa kudai ngezve vanofanira kuziya mukati mwe zvibalo kuti vazoona kuzo zvishandisa mu ndaramo yavo nge nguva yavano zobva kuzvikora veshe vanenge voziya zvekuita.

Mukati mwe zvikora muno funde vanhu muno gadzirwa ne magiraundi ano itire kuti vana vaone kutambira nge nguva iyo ya vanenge vambo remba zveku funda voende kubanze ko kabe bhora rino kwanisa zve kuva detsera mukati mwe ndaramo dzavo.

Vana ve kuchikora veshe voende ku zvikora majaha ne mbandara vo gumeyo koitwa ne mitambo yakawanda imweni yakona inenge iri yeku kandira bhora nge mudenga vana voi dakarira vei tamba vei dakara.

kuzvikora zveyunivhesiti vozare vanhu vakawanda vanamai nana baba majaya nemhandara veshe vanoti vagumeyo vanofunde zvakawanda vanoemba nengoma vamweni veijaivha varimberi kwevamwe .

Vanhu vakawanda vanorumba veiende kuzvikora zvedereyo kofundiswa ngemishando, veshe vana Mai nana baba voguma voyaiya zvinenge zveironzwa ngeunovafundisa. Ngenguwa yevanobveyo veshe vanenge vane mishando yavo.

Zvibandera zvinobekwa mukati mezvikora zvedera zvekuyunivhesiti. lzvo zvinenge zveironzera vanhu kuti kwavanoda kuenda kwemene vanoita muhambirei ngekuti zvinenge zvakakura .Saka vanhu vangazorashika maningi.

Zvikira zvakawanda mazuvano zvinobeke mibhedha yakanaka mukati memizi inode kuzovatwa nge avo vanenge vauya kofunda, kuitira kuti nguwa yavanenge varimo vasatambudzika maningi.

Mukati mwezvikora zvema Yunivhesiti, vanhu vakawanda vononasira vanobekemwo nezvihlayo, vanobekemwo matebura ekuti imwi vanopindemwo veifunda vaone pekugara nekunyorera pakanaka.

Zvikora zvekuma yunivesiti zvinobeka nemunoerengerwa mabhuku ngenguwa inenge yaguma majaha nemhandara vange veida kufunda zvinonyora nemabizo akhona kuti vandhu vohamba ngepari veiyenda iyoyo kunoerengwa

Zvikora zveinivesiti zvoramba zveibetsere antu mukati mwekupona kwavo. Ngenguva yavanoguma kuzvikora veshe vanogadzikwe pazvihlayo zvakanaka. Vapedzepo vopuva nemabhuku nemabhiro ekunyorera zvinenge zveironzwa ngekurimwo.

Zvikora zveunivhesiti zvederayo kumataundi zvinovaka zvikora zvazvo zvakanaka kwemene, zvinenge zvine mapato azvo anenge akanaka nezvisarara nemaruwaa, nemunofundirwaa makona pashi nemudengaa mwunenge mwakanaka.

Mishayo michini yekubaya-baya vanhu veinyorera, nemunopfekerwe ngubo kuti, dzitsikirirwe, dziayinwe, dzinake, nemunoturikwe ngxubo dzakhona, zveshe zvoramba zveibekwa mukati mwembatso, munogara vanoende kuzvikora zvede.....

Mhatso dzinogara vana vanoende kuzvikora zvederayo, inobekwe mibhedha mikati mwayo, kuitire kuti voguma vaate pakanaka. Zvinochingwazve zvakanaka, mweibekwa nezvekushandisa kuti vafunde zvakanaka.

Zvikora zveyunivhesiti zvoramba zveinasirwa kuti zvijeke maningi maningi munguwa inofumdirepo antu mapato akhona onasirwe zvakanaka nezvisarara nemaruwa zveshe zvodzi zvosimwa kuti zvirambe zvakajeka..

Zvikora zveyunivhesiti zvoramba zveiakwe zvakanaka mazuvano. Peshe nepanohambe movha panoakirwa kuitire kuti dzisazodzare madhaka. Nevana vakona vanofundepo vodakare ndicho chikora chavo.

Mukati mwezvikora zvema yunivhesiti akawanda mazuwano mwonasirwe zvakanaka maningi zvekuti ngenguwa inopindemwo vantu veifunda veshe vanenge vane pekugara pakanaka, veshezve vanenge vane pekunyorera pakanaka.

Zvikoro zvederayo zvema yunivhesiti zvoramba zveiakwa mazuwano zvakakura zvakanaka kuri kuitire kuti vanhu ngenguwa yavanopindemo vaone pekufundira pakanaka panovadetsere mundaramo.

Mukati membatso dzezvikora zvedera munobekwa nemibhedha yakanaka nekuti nevanhu vanopinda kofunda vaone pekugara munobekwazve mosquito net yekuti nguwa yavanoata vazvifukidze mwiri yawo.